Niraba ayobu n bɛ Anfooni ŋɔ puuni bihi anu n ti pahi silmiin paɣa ka bi ʒɛ n tabi dikpuni ka dikpuni maa mali sabbu sabbu maa yɛrila puuo forɛva ka bihi maa va n gbubi silmiin paɣa maa silmiin paɣa maa kpala ninkpari sabila

Namdi viɛla viɛla ka bi zaŋ shɛbisi taba ka di bɛ binni di ningbuni kom maa nyɛla zaŋ dozim zaɣ tankpaɣu zaɣ piɛlli zaɣ sabila di zaa sa ŋɔ nyɛla din dihiri nachiinsi

Nachim bili vɛlli n yiɛ liiga wɔɣinli ap en danw ka zaŋ kootu zaŋ gobi o nuu ka pili zipiligu n kpa ninkpara n piri namda zɛɛ ka bini nyura bɛ di dee di daadaka kamaa adaka nima anu ka o laasabu yɛli n tam taba zuɣu ka o zɛya n lihiri o letafe ka gbuni bini zɛɛ.

Laa n ʒiya laa maa puuni boraadɛ duɣura dibanahi n bɛ di puuni gali duɣura dibata zaham ni manʒa n ti pahi nyaaduwa ka bi baɣasi baɣasili n niŋ laa maa puuni n zaŋli tam kapɛt zuɣu ka di mali korisi

Kom n bɛ Anfooni ŋo puuni kom maa ningbuni kom nyɛla zaɣ vakaɣali ka niraba bɛ kom maa puuni niraba ma ʒila ŋarim zuɣu ka ŋarim maa puuni ka piɛɣu biɛni ŋarim dibayi n bɛ kom maa puuni ŋarim dibayi maa zaasa malila niraba di puuni niraba ayi yi n ʒi ŋarim kam puuni

Baaba chɛra o gbubila mashin maa n pindi ninkurigu kolikoli baaba maa pilila zipiligu ka o shitoɣu maa puuni ka di ku kparim Anfooni nima ka o ni chɛri so ŋo zaŋ neen piɛlli zaŋ gobi o maŋa ka so jinjɛm sabinli

Paɣa n bɛ anfooni ŋo puuni paɣa maa yɛla liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ ka bahi lari duduɣugu puuni ka o bɛ ka diriti mini subihi yiliya ka tahabili tam teebuli zuɣu ka hita kaap gba tam teebuli maa zuɣu o nyaanga ka fulaawaasi nim gba tam o nyaanga

Loori karili n saɣam ʒɛ palli noli ka niraba ata kana n ti ʒɛya yuundili niraba ata maa puuni yino pilila zipiligu ka yɛ jɛkɛt ʒiɛ niraba ayi ban kpalim maa mii yɛla jɛkɛt sabila ka bi puuni yino ʒi tiŋa ka bi lihiri loori shɛli din saɣam ʒɛ palli maa zuɣu maa

Loori nimaayi n bɛ boɣali ŋo puuni ka girada nimaayi gba biɛni girada nim maa toorila tankpaɣu niŋdi loori nim maa puuni loori nim maa nyɛla loori ʒiɛhi ka girada nim maa mii nyɛ zaɣ dozim bi biɛla boɣa titali puuni n gaari boɣali maa tankpaɣu maa n niŋdi loori nim maa ni

Niraba n bɛ duu ŋo puuni duu maa puuni malila eekondishin niraba maa nyɛla paɣaba mini Dabba bi ʒimi n gili teebuli teebuli maa zuɣu kompiuta nim pami ka bi buku nim gba zaa paya ka paɣa yino ʒi n dikpuni sabiri gbuni bi tooni n tiriti dikpuni sanirili maa dikpuni sabiri maa nyɛla zaɣ piɛlli

kuɣa ka bɛ jeri anfooni ŋɔ puuni bipuɣinga gbubila hama ka pii kuɣili sɔŋ o tooni n-yaai hama ni o ŋme ka ninkurugu ʒe o nyaanga m-pili zipiligu ka gba gahindi kuɣa maa shɛli ka so zaŋ kom na nti tiri bia ka o nyura

teebulinima mini kuɣisi m-be duu ŋɔ puuni kuɣisi maa nyɛla kuɣisi anu laasabu m-be teebuli maa lɔŋ ni ka kopunima ayi tam teebuli maa zuɣu di tooni ha ka kabɔrinima gba beni duu maa zuɣusaa ka laatinima yiliyiliya laatinima maa zaɣ' kara maa nyɛla dibaata

Bihi ayi n bɛ Anfooni ŋo puuni bia yino ʒila kuɣu zuɣu ka bia yino maa ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zaŋ o naba ayi n ŋmabo n ʒini ka zaŋ afi n tim o zabiri puuni n chirigirili so gba ʒi bi nyaanga niraba ayi n ʒi bi nyaanga n yuundi bi ni niŋdi shɛm maa

Diɛn diɛmdibi n bɛ Anfooni ŋo puuni paɣaba mini dabba ka bi yɛ gana daliya nima bipuɣunbili ŋun bɛ bi puuni maa zaŋla kɛntɛ chinchini zaŋ vuli o nyoɣu ka yɛ nyingokoriti ka bi gbuni binyahari n kpahara bi nuhi ka ŋmɛri yila ka wumdi binkumda maa

Bihi anahi n kana kuligi ni moɣali laasabu n nyɛli n ti zaŋ bi bokati nim toori kom bia yino yɛla liiga dabinli ka yino maa mii yɛ liiga zaɣ dozim bi zaa sa kurimi ka ŋunbala maa dabiya ka zuɣusaa maa ka tankpaɣu ku dim bi nyaanga

Paɣa n bɛ Anfooni ŋo puuni paɣa maa ʒimi n jɛli chinchina o paakila chinchina maa n pa tabi zuɣu shitoɣu puuni chinchina maa galisiya ka di ningbuni kom maa gba bɛ payapaya zaɣʒiɛhi biɛni zaɣ vakaɣa biɛni zaɣ dozim gba biɛni

Paɣasari bihi ayi n ʒɛya yino yɛla liiga sabinli ka ŋunbala maa yɛ neen nuɣso n ʒɛ binwola puuni leemu nima kodu Alaafee paya ka naan chɛ kamantoosi ni kaakaadiro ni kaaroti nima

Paɣa n bɛ Anfooni ŋo puuni paɣa maa zaŋla duɣu bila n tam kurifooti din mali sala zuɣu ka zaŋ teebuli zali o tooni ka teebuli maa zuɣu tahabili tamya ka dirigu mini gbambili piɛlli bɛ dinni ni chɛriga ka teebuli maa gbuni ka duɣubili lahi ʒɛya paɣa maa yɛla chinchini liiga n ʒi Dikpuni din bi ta gbuni

Bia mini o ba nbɛ Anfooni ŋo puuni bia maa ŋmaala bindirigu n niŋ o ba nolini o ba maa kpala ninkpara ka yaagi o noli n la ka bia maa zaŋ bindirigu maa niŋ bindirigu maa shɛŋa na biɛla parantɛ ni n ʒɛ bi sunsuuni ka kopu ʒi bi tooni ka dirigu bɛ di puuni di zaa sa tamla teebuli zuɣu

Paɣaba n chɛŋ kuliga n ti zaŋ siliba taha kara n tooi kom kuna bi niraba anu ŋun bɛ tooni maa yɛla liiga piɛlli ŋun paya ka o yɛ liiga sabinli ka ŋun bɛ sunsuuni yɛ zaɣ ʒiɛ chinchini liiga ka ŋun pa nyaangi maa yɛ liiga ʒiɛ ka ŋun bahandi maa zaɣ vakaɣali bi zaa sa niŋla nimmohi n tooi kom doli tabi kuna

Daani ka paɣaba biɛni paɣaba ni dabba ka Boraadɛ nim biɛni ka naanzuu biɛni ka bi niŋdi kohamma ni damma ka bi ʒi katawiya puuni din yɛn chɛ ka wuntaŋ ku paaba ka paɣa buɣi o bilɛɣu n bɛ tooni chɛna ka shab bɛ i nyaangi dolo

Paɣa n bɛ Anfooni ŋo puuni paɣa maa ʒila tahali ka tahali maa puuni ka birash nim bɛ di puuni ka polish bɛ di puuni ka o gbubi piɛ bila ka piɛ bili maa puuni ka polish nim bɛ di puuni ka birash nim bɛ di puuni paɣa maa yɛla liiga ʒiɛ ka pili zipili ʒiɛ ka bahi lari

Paɣaba n dari zaham ŋun bɛ tooni maa gbubila tahali zaɣ nuɣso ka zaham ku palli ka o yɛ singirɛt laasabu ka shab ʒi o nyaanga ka zahama maa ʒinʒi bi tooni ka bi muɣu bi maŋ ʒiya kulibɔŋ nɔli ka ŋarim biɛni ka dabba gba ʒi ŋarim maa gbuni n lihira

Paɣaba m-be anfooni ŋɔ ni paɣaba maa paai niriba ayɔbu ka dabba ʒi bɛ nyaaŋa dabba maa gba kuli ni paai bɛ niriba anahi paɣaba maa shɛba kpuɣila ŋmambuɣibihi ka bɛ zaŋ binyɛra zaŋ lo bɛ shɛhi ni ka zaŋ shɛba n-zaŋ kaavili bɛ nyɔri ni

Paɣasari bili n ʒiya n yɛ neen sabila ka dihiri kompita ka bin nyurili bɛ kolba ni n tam o tooni kompita maa mini bin nyurili maa zaa tamla teebuli maa zuɣu ka o ga woochi ka ʒi kuɣu viɛlli zuɣu